Ɛdan kɛseɛ bi esi beebi. Enipa pii ɛwɔ ɛdan no mu. Ebi mo so gyinagyina ɛdan n'enim. Dodoɔ naa hyehyɛ kyɛ. Ahyɛn esisi ɛdan no enim. Nhwiren so esi ɛdan n'enim.

Nnipa nnum bi wɔ dan bi mu. Mmeɛnsa gyinagyina hɔ. Mmienu tete hɔ. Maame bi a ɔte pono bi akyi, ne tirinwi yɛ fitaa. Papa bi gyina adaka bi mu a wapagya ne nsa baako wɔ soro.

Nnipa mmiɛnsa bi reyɛ adwuma wɔ dan bi ano emu. Nnadeɛ sisi ɛdan no anim ne ne nkyɛnmu. Edu si hɔ wɔn nyinaa hyehyɛ kyɛ wɔ wɔn ti. Baako kita bɔtɔ.

Mmaayewa mmienu bi tete adeɛ so. Wɔnhyɛ mpaboa. Wɔfira ntoma. Abaayewa baako gyina wɔn akyi a ɔkuta koraa, na ɔrehwie nsuo agu baako tirim. Na wɔwɔ nnɛtedan bi anim.

Nkwadaa mmiɛnsa bi wɔ beebi, wɔn nyinaa yɛ mmaa. Baako te afidie mu a wɔsɔ, baako nso de ne nsa akata n’ani. Nwura wɔ beebi a wɔwɔ no, bepɔ nso wɔ hɔ.

Maame bi gyina mpoano. Baabi a ɔgyina no, hɔ yɛ anwea. Ɔkuta nsuomnam wɔ ne nsam. Nnam no baako so pa ara. Nwura bebree wɔ nsuo no akyi.

Asukuufo mmaayea bi rebɔ ampe. Nnua sisi wɔn akyi. Ɛhyɛn sisi nnua no ase. Sukuudan nso si hɔ. Nkrɔfoɔ mmiɛnsa bi gyina akyiri hɔ nohwaa.

Enipa miɛnsa bi egyinagyina sotɔɔ dan bi mu. Yahyehyɛ nduro ahodoɔ pii ɛwɔ ɛdan ne mu. Ɛdan ne mu yɛ fitaa. Ɛpono kɛseɛ bi si ɛdan ne mu a yahyehyɛ nneɛma wɔ so.

Nnipa bi tete nkonnwa kɔkɔɔ mu wɔ beaeɛ bi. Wɔrehwɛ sini. Sini no mu no nnipa mmeɛnsa bi gyinagyina hɔ. Mmienu de wɔn nsa asɔ wɔn mu. Wɔn nkyɛn so, nnipa no bi tete hɔ rehwɛ wɔn.

Nkurɔfoɔ bi wɔ ɛdan bi mu. Ade tuntum sensɛn ɛdan no mu. Ɛbi apagyapagya wɔn nsa wɔ wiem. Ɛbi tete fam. Ɛbi nso kotokoto hɔ, na ɛbinom hyɛ atade kɔkɔɔ wɔ soro.

Nkurɔfoɔ bi tese pono bi ho wɔ dan bi mu. Ɛbi hyehyɛ atade fitaa wɔ soro. Ɔbaa baako, ɔhyɛ atade tuntum wɔ fam. Pono no so, anonneɛ wɔ kuruwa mu sisi so. Nnuane nso sisi pono no so.

Nkurɔfo bi ɛreyɛ adwuma wɔ sukuudan bi mu, nkrataa bobɔ dan ho, na ade tuntum tare dan ne ho a yɛatwerɛtwerɛ so. Nkonnwa sisi dan ne mu.

Mmofra bi tete adeɛ so wɔ nsensan bi mu. Pono si bi anim. Nnua wɔ wɔn akyi. Abaayewa bi gyina wɔn anim a ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ wɔ soro. Papa bi nso gyina wɔn nkyɛn, ɔde adeɛ abɔ ne ti.

Ade tenten bi si baabi. Nnipa bebree gyinagyina ade no anim. Baako hyɛ ahwehwɛniwa tuntum. Ɛbi hyɛ atade fitaa wɔ soro. Adan bebree sisi adeɛ no akyi.

Nnuane bebree esisi ɛpono kɔkɔɔ bi so. Kuruwa nso si so a nnɔneɛ ɛwom. Nnipa etwa pono no ho ahyia a wodidi. Ebi kuta kuta ade wɔ wɔn nsam.

Papa bi ɛyɛ edwuma wɔ beebi. Ɔhyɛ ɛkyɛ fitaa. Adan sisi beebia ɔwɔ no. Ndua esisi hɔ. Ade kɔkɔɔ bi esisi ne nkyen mu. Aboɔ akɛseɛ so ɛdeda ne nkyɛn.

Nipa bebree ɛtwa kwan bi mu ebi hyɛ kyɛw wɔn nkyɛn aborosan bebree sisi hɔ ndua nso sisi aborosan no nkyɛn nkanea pii wɔ aborosan ne hɔn.

Aberanteɛ bi te akonnwa mu wɔ dan bi mu. Ɔrehwɛ bɔɔlo. Nnadeɛ deda aberanteɛ no nkyɛn. Ɔde ade fitaa akyekyere ne nan baako da adeɛ so.

Nsufi bi taa baabi. Nnipammienu gyinagyina nsuo no mu. Nkyɛnsee wɔ deda hɔ. Nnua sisi hɔ. Kube si hɔ. Nnipa no bi nso wɔ nsuo no akyi.

Hyɛn ketewa bi asɛe si beebi, nnipa bebree atwa hyɛn ne ho ahyia, bi ɛrekasa wɔ ahomatorofoɔ so, hyɛn kɛse fitaa bi nso asi akyire.

Nnipa bi tete pono kɛseɛ bi ho. Baako te pono no ti. Pono no so, nneɛma bebree sisi so. Nsuo wɔ toa mu sisi so. Nkrataa deda s pono no so. Nkrataa bi sensɛm dan no ho a wɔatwerɛtwerɛ so.

Nnipa bi tete aboboyaa so. Dodoɔ no ara a yɛ mmaa a wɔde adeɛ akatakata wɔ ti. Wɔn akyi, nnua sisi hɔ. Baabi a wɔnam no, nwura wɔ hɔ. Nwura no ahye.

Mmaayaa bi resa wɔ baabi. Ↄde adeɛ abobɔ ne nan, ahwenneɛ da ne kɔn mu. Ↄnhyɛ mpaboa, ɔso adeɛ wɔ ne ti so. Ↄbarima bi nso gyina ne nkyɛn a ɔkuta twene a ɔrebɔ.

Mberantiɛ bi hyɛ ɛkyɛ fitaa gyina ɛdan bi mu. Nkorɔfoɔ asosɔ ne mu. Wɔn a wasosɔ ne mu no ɛhyɛ ataade tuntum. Ɔbaa baako wɔ mu a ɔde duku akyekyere ne ti. Baako so de ade akata ne hwene ne n'ano.

Mmeranteɛ bebree gyinagyina dan bi anim. Na da no yɛ abrɔsan a ɛtoa so mmienu. Mmeranteɛ ne bi hyehyɛ kyɛ, bi nso tirihwi beebi yɛ fitaa.

Maamefoɔ bi egyina gyina beayɛ bi, wɔn mu dodoɔ noaa de duku abɔ wɔn ti. Enfuyɛ ɛwɔ baabia ɔwɔ no, ɛdan nso esisi wɔn akyi. Baako de akwadaa ahyɛ n'akyi.

Nsuo ayiri afa beaeɛ bi. Nsuo no ani yɛ fi. Adan sisi hɔ. Mfuiɛ nso wɔ dan no nkyɛn. Nnua nso sisi dan no akyi. Nnipa mmeɛnsa bi nam nsuo no mu a ɛbi so adeɛ.

Nkurɔfoɔ bi hyehyɛ ntadeɛ kamakama nam beaeɛ bi. Dan si wɔn akyi. Nwira nso si wɔn akyi. Ɛbinom atwa wɔn ti na baa baako wɔ anim a ɔhyɛ atade kɔkɔɔ.

Nnipa bebree wɔ dan bi mu. Kɔmputa sisi wɔn nyinaa anim. Ebi de adeɛ ahyehyɛ wɔn asom. Ebi nso hyɛ ahwehwɛniwa. Baako de krataa ato n'anim.

Nnipa bebree bi wɔ beaeɛ bi. Dodoɔ no ara wɔ soro. Ɛbi no wɔ fam. Mmeranteɛ mmeɛnsa bi gyina wɔn a wɔwɔ fam no ani a wɔhyɛ ataade tuntum. Wɔsane nso hyɛ ahwehwɛniwa tuntum.

Abayewa bi te pono bi anim. Ɔhyɛ kawa wɔ ne nsa. Nnuane sisi pono no so. Kuruwa si so a anonneɛ wom. N'akyi, nnua bebree sisi hɔ. Kube nso si hɔ.

Papa bi gyina beebi a ade fitaa da ne kɔn mu, papa bi nso gyina n’akyi a ɔhyɛ ataade tuntum. Nnipa dodoɔ gyina ne nkyɛn a wɔn mu dodoɔ no ara atenetene wɔn nsa ɛrehwɛ no. bi kitakita mfrankaa.

Dan fitaa fɛɛfɛ bi si baabi. Na dan no anim, kodoɔ bebree sisi hɔ. Nnipa bebree atwa kodoɔ no ho ahyia. Bi nso tete kodoɔ no mu. Frankaa nso sisi kodoɔ no so. Nnipa no bi hyɛ atade kɔkɔɔ.

N…nkwasaa bi tete nkonnwa mu wɔ baabi. Nkonnwa no nyinaa yɛ adekorɔ. Mmɔfra no nyinaa hyehyɛ ahwehwɛniwa akokɔsradeɛ. Ɛbi hyɛ atade tuntum. Baako nso hyɛ atadeɛ a ɛyɛ akokɔsradeɛ.

Sukuufoɔ nkwadaa bi egyina gyina pono bi anim. Nkyɛnsee sisi pono ne so, nkorɔfoɔ gyina gyina pono n'akyi a ɔhyɛ ataade fitaa. Sukuu dan esi hɔ, ennua so sisi hɔ.

Nkrɔfu bi ɛwɔ dɔte dan bi mu. Ɛdan no mo bɛɛbi ayɛ tuntum. Maami bi ti hɔ a ɔɔkyi ade ɛwɔ gya so. Niɛma bebree etwa ne ho ehyia. Egya a yabuabua ano nso wɔ ɛdan bi mu.

Ade tuntum bi bɔ dan bi mu, nkanea bɔ soro. Dan no soro yɛ fitaa. Kwan si dan no mfimfin a kuruwa sisi so. Nhwiren si dan no anim. Ade tuntum bi bɔ dan bi mu.

Abaayewa bi ne abranteɛ te mpa so wɔ dan bi mu. Nneɛma sensɛn dan ne mu. Wɔhwɛ sini. Kanea bɔ ɛdan ne mu ɛwɔ baabi. Mpaboa ɛda adeɛ so.

Nhwiren bi wɔ ade tuntum bi si dan bi mu. Nhwiren no ayɛ sɛ abɛ ahaban. Nkonnwa sisi dan no mu. Pono nso mmienu sisi dan no mu. Nkanea bobɔ dan no soro.

Nkrɔfoɔ bi te nnɛteɛ bi mu. Atɛkyɛ wɔ baabi a wɔwɔ no. Ebi tete hɔ, baako gyina hɔ. Nwura wowɔ wɔn akyi. Nnɔtedan nso sisi hɔ. Bɔtɔ sisi wɔn anim a adeɛ wɔ mu.

Ɛhyɛn kɛseɛ bi si beebi. Enipa bebree wɔ ɛhyɛn ne mu. Ebi tete ɛhyɛn ne soro. Bebree naa hyɛ ataade tuntum ne kɔkɔɔ. Edua si ɛhyɛn n'enim.

Nkurofoɔ bi ɛwɔ ɛdan bi mu. Wɔhyehyɛ ataade fitaa ɛwɔ soro. Ebi tete hɔ, ebi nso gyina hɔ. Mmaa mmienu bi wɔ akyire nohoaa a baako kora ade ɔde ɛhwɛ n'ani. Nneɛma bi nso sisi pono tuntum bi so.

Mmoa bebree wɔ nwura bi mu. Nnua sisisisi nwura no mu. Ɛhyɛn bi nso nam beaeɛ a mmoa no wɔ a nnipa te mu. Baako hyɛ atade kɔkɔɔ.

Nipadodoɔ bi gyinagyina abotan so wɔ baabi. Wɔn mu dodoɔ no ara kitakita gallon. Bokiti si hɔ. Wɔgyinagyina dan kɛseɛ bi anim. Wɔn mu bi hyɛ atade tuntum wɔ soro.

Nkurɔfoɔ bi gyinagyina dan bi anim. Adeɛ sisi wɔn anim. Baako de ade kɔkɔɔ abɔ ne ti. Ade tuntum bi kɛseɛ bi si dan no so. Aberanteɛ bi te dan no nkyɛn a wahyehyɛ n nneɛma wɔ adeɛ so si n'anim.

Mmaa mmienu bi te akonwa so ɛwɔ beae a yɛbɔ tiri. Ɛdan no mu no, nkrataa sensɛn hɔ a anwii ahodoɔ ɛwowɔ so. Nkonwa esisi dan ne mu a obiaa nte so. Ahwehwɛ ɛbobɔ ɛdan nim.

Ahyɛn sisi beaeɛ a wɔtɔn fangoo. Aberanteɛ bi gyina hɔ a ɔkita adeɛ a ɔde ahyɛ ɛhyɛn no mu. Dua kɛseɛ si ɛ beaeɛ akyi. Ɛdan fitaa bo nso si dua no akyi.

Nnipa bi tete baabi. Bi hyɛ kyɛ, na bi nso de duku kɔkɔɔ akyekyere wɔn ti. Aberanteɛ bi gyina wɔn anim a ɔhyɛ atade fitaa. Adeɛ da ne kɔn mu. Ɔkita Ghana frankaa.

Nkurɔfo bi gyina beebi a dodoɔ no ara hyɛ kyɛ tuntum, bi nso hyɛ ataade tuntum. Nnua nso sisi beebi a wɔwɔ no, mfuiɛ nso wɔ hɔ. Nnipa ne baako gyina nnɛte bi mu wɔ soro beebi.

Nsuo kɛseɛ bi ɛda baabi, adan atwa ho ahyia. Adan ne bi yɛ aboronsan, ebi nkyɛnsee no ɛyɛ kɔkɔɔ, ebi yɛ abibire, ebi yɛ fitaa.

Nnipa bi tete afidie mu a wɔata wahyia. Wɔn nyinaa asosɔ wɔn nsam apagya kɔ soro. Baabi a wɔtete no mfuiɛ kakraa bi wɔ hɔ. Abaayewa baako, wɔata ne nan baako.